axa iyoo jokonjal Djiby jokonjal a paax njiroopo njiropOo o fog o Diarekh njiroopo maxey xirwa fop maxey xirwa fop o Diarekh fe ke widuna xaƴiim o leŋ mbaa saax leŋ xaƴiim teen o leŋ xirwa fop xeɗana fop jam nem xeɗan tana xooxes laya yee yaesam o yaal oxe a ɓaat jam fee no barke no tureer oxe ndax no barke no duleer we sax fop koy iyoo naaga yo <hesitation> xirwa fop xeɗana fop jam yaasam o yaal oxe ɓaat jam no barke no duleer we fop iyo i ngarahin fa nuun xaye meeke no radio Diarere FM 102 point 5 ngirwa nuun a kirax jam soom nqeɗana nuun a xeɗ jam soom ne i nqeɗan tan a qoox in mbeeto mbeet <hesitation> mbungo ngar fo nuun no keena layel ndeysaan kirin ne in i layaa o ɗelem seereer ndaa boo i ndokaa fa nuun no kirin ne i laya nuun a kayta leeke i ndaawna meeke keta layna te ref a kayit yegnit iyo te layel ae wee andoona yee den ndef o fog o Diarekh fop ndef na culit ke kaate den na nqoyel a njeg o xet o feet manam o xet njoktoor da laya reunion o feet na teniŋ fee fodirna fo ñaal xarɓeen ɗik fo ñaal ɓetu naxik no ngool Mai no 2023 fene i ndefna ndef na neuve heure iyo na neuve heure andaam me koy maaga Juuma faa a refitkaa fogaaam me na juuma fa a refitkaa iyo ta layel mbooleeem oxu andoona yee o juliit ref oo Diarekh owe nqoyang refna chef de village ke yiin imaam in Oustaz ke yiin fop a mbokatoor a lay owey nqoyaa o fog culiit ke o Diarekh maaga na juuma fa o feet ndax roog kaate kade njeg njoktoor ale koy owey nqeɗa fop a tewooyo maaga na neuve heure ndax roog fa jam yaasam o yaal oxe fi'in to a yooɓanin oxe bindna a kayit ale yegnit ne koy Wagane Faye a ni'e ndaa a moƴo andel no gon NGend manaam Nged Faye Grand Ngend iyo jokonjal fogum saax le a nantaan ne laytanoona o fog ole i njoka nuun a njal a nqeɗana nuun a rooga yaal yaam a nan gilax ale nu nangilwa in na Dimanche fu fadna ee ndungana in nof nuun to ndef waa andoona yee waalay i anda saxe nuun moƴ'in o and kaa layeena ndaa yaqanee nu ci'aa in nof boo leeko leek sax nu nqet fa in ndef wana njookta a njal iyo um xirwa o fog ole fop xaƴiim o leŋ te ref o Diarekh te ref a Senghor fo a Ndafeni o Ndangiin te ref Diouroup te ref a Niakhar a Yengele Bab Kamil in woy ngirwa nuun nuno fop i ŋaƴe o leŋ o leŋ o fog Dioyin fo fog koy o Njongolor o fog a Sombeme o fog Bikole i nqaƴee o leŋ o leŋ kaate oxu limna xano weec nda i ngirwa fop iyo o fog ole i numtiwiid fa nuun meeke no kirin ne in na layel o ɗelem Seereer nde koy ke i mbugna o liyit xaye te ref ke andoona yee ten moƴu o cuqa in me i ndefna ten refu ke seereer a moƴna moƴo ɗag yakarum to i mbamir fo ten te layel ndiig xaƴa i mosaan no lay meen ndaa yit ndiig naga i layit'una a roka bata i ndako mbamir fo ndiig too ndiig koy a ref ndigil yakaar seereer o layangaa ba'es te layong ee xa sufu ndiig xar sufu ndiig manam kum ando and ee ndiig moƴiran na seereer boo a tax seereer a war o jeg mayu ka andoona yee ka ndiig a moƴan no ten yaasam rog a fi' i ndok teen na bismilahi rakhamani rakhim sutu teen na Alkhadoulilahi rabil alamin yaasam a moƴana in tiig ke i mbamir nam i mbaasna fop a ciinj iyo ndiig nene i njofa yaasam a moƴana in tiig ke i nqaƴna a ciinj fop na barke roog fo no tuleer iyo ndiig koy oxe xeene ndaa a ref ka andoona yee seereer kaa war o waajanin waaj koy a kaate layel le e waaj boo tig a betang mbaat waaj baata fadiida a fapong fo faak nam seereer a waajantoogu ndiig fo xaye ndax seereer a wajantata ndiig neta wajantooguna faak iyo no ndeɓandong in tutuñ roog o ndigil i nga'ooga waxtu wene fadanga a sarta ke a sufa a aareer a ɓisaa kam pin ke a noga ke a nqobda wene a paas a nqobid baa pasata weeke njila <hesitation> keene fop i nga'oogaan no ndan ongene surtout i toluna keme ndaa ndax kaaga ga'ate fo ndax a mayata keeta jega meene ta refna a jega mayu we andoona yee roog waasanaam o ten Sene owey njookluwa ndax xano maad oxe cooɗta aareer fo ke aareer a njafeñna njafeñ me i inoor na fop a jega we nand nena Mbap Daly wala Dias Senghor wa andoona yee a ax den fop no maado xe ngadun ndaa est ce que est que xana njeg yam wooree im fooge ndegam ne i nga'oogna ta fi'tel faak i nga'tatiren neen a um foogu yee o kiin o kiin roog o roog o xooxanga bou jeg ke jegoona ndiglo xaƴa coxla ke owey meen ndaa koy o kiin a war a waago xenda keeta duuf kaa meeta jofa ndax roog o xooxanga boo bac boo gatin xa qol fa mbodanga neen o lim ke andoona yee ten war o waago deyong pour ax mbaan o xobdin geekin a keek ala andoona yee wax deg saɗaano a paax manaan a keeka leeju a fi'angaan xaƴa o maad oxe garidatanga a ɓelangang o xot ndaa a ɓelangirang a felangaang waaga fañ o xot to ande a jega kee geeka'oona ka de layoogu yee ban mbukat mbaɗakaaci i soom lay geekuma oxe geekna soom wax deg deg mbaɗakaaci mbisee laawum roog o ndigil meeta refna wiin goor we nandna nena Lamine Diouthi andoona yee ga mboros xa sisal a aareer waala boog nand nena Ibrahima Ndong waaga roog o ndigil o maad oxe mbisiidanga a aareer de nga'a a ɓisiidangee yit de nga'aa ndi xar waralu in i nqooxaa aaraa ke in bañ o nqen teen kaa i ndiigtikna no kaa i njofaa no mbaan faa ndax i fuufal fop njiku mi jaɓiim kaaga <hesitation> ke moƴna teen ten refu o xena xend a axof toyu xobda den koy oxu andoona yee roog waasaanam o ten seen jegino fi'ino mana to refo yaam muumeen wara andee jega o sas yaam na ƭat seereer ka war o xooxaa a aereer refee ta dey no keeta warna o ñaamta fo ɓaslum nda muumeen ka roog waasanaam o ten Seen nand nena pises pis nu ñaameer na gooñ meeta refna a qooqof a waaga jeg jafe-jafe yaam doole of xana manquer doole of xana manquer to o cunganga boo roog fe nang bip a deɓ o sogo jik xa saq xa ɗaq gooñ xa tadak o njaaku ripaas soog o bugo soɗaa pis ne te ref ke seereer a xooya log a maafrikel kaate o yaalum we mbisiid o drapeau doole ka waaɗel yaaga boo njom ne fadaa to ndiig koy wax deg njom na na faka mbeeto mbeet no pis ke yo kon a mbaaga ndimle'eel boo rooga jomna fa deɓaa foofi dayee na axa aareer ndaa ax kaaf ka'i nga'oogu goor maak we a saxadooganga a ndawanga ngaaf ne andoona yee a njega yaakar ee a waaga ax ke moƴna may teen ndatam a refoogu ndaa yit ngaaf na andoona yee o ñis ole ka jigid seereer tusuur ka jeg meeta ɗapoogna mbirum ngaaf ne andoona yee o ñis ole ka jigid o ñis ngaaf ten refu weel leene te fi'a a cinja kaaf ke weel laaga na adwa soo pep ke soog o ngariid a mukoortik lasala maaga kaa ɗegoogun ma goɗna me kaaf ke ndeyna manaam kaa ɗegoogun te jeg o gorngoƭ kena layel o gorngoƭ iyoo ngaaf naaga te sayin ndax te doonin mana a fi' a dawanga ngendum a fi' na adaaw ngendum a fi' na boo a saxadum a ƴutaa te mot gusax faax te xumin xa kay xa tadak mbaa xa naxak leŋ we ndeysaan nqaaƴ'ina sax gaa ndetoogu boo ya da ndiwuuna a ndiwinooyo so a nqumin no bal faa ndok ala leŋ we a ndiwanoogun ka nan nena nen tiganam nen tame ngiryaas ne tame ngiryaas a riwtel' so a nqulin o ten saa a nqumin fo xa piic sa a nqumin na balfa ndok ala mbaa o ɗagin no ndaxar ndeer o maax ole mbaa o geerangaan ndap ne wo boo pare o ɗagin took faa yaa andoona yee koo ref o koor wargal oxe andoona yee roog waasanaam o ten Seen jega yaakare boo maaga duqatel a tup ale matik ndeysaan o koor o nand nena mbaap daly waagee kaaga yaam kuuta xoox na boo i mbadaa no tiyanam te ñaam xaaj fee ndaa nene ax kaaf a ngen tooge a fi'angaan a layanga yee Samedi manam wiin we a nduufik Samedi ref neno feet o fajarwanga o ret koɓ alaa waaɗik debaa deebof manaam waaɗik tufirof wene way mbiyooga seew fo njamayaargin fo lakas lakas koy kaa de mbokatoogna teen o garanga o tew oxe a ɓol no seew ne a ɓol no njamayaargin ne a doono foɓ ale took fee a ɗaapangaan a doon o faɓ ole took fee soo a ɓol xa korngoɗ xeene kaaf ke saa uug a den saa sug a suganga yit feesoogee kaaf keene ndefna ax nama fi'oogu den kaa wuungoogu den a suganga yit feesoge kaaf kene ndef na ax nama fi'oogu den kaa wungoogu den wuung fo dur naga rek a mbiyooge o wuuganga dur waago jeg pep qool ma machine ne a mbaago ñaktoox a yipooyo ax keene na saxal ax ale a ɓek teen kede ɓeka teen a ndoon njoor ndan ne e noke moƴna ina may koy o kulooq roxonwoogu a saxaal ax aleene a ɓis koɓ alaa ndaa yit a roxandu'angaan xetoogee fo' o kiin boo a lay fo ten wiƴakilooxoogee yit baya te fad ka qol la ee ndaa kaaga fop jegatee jegatee naam koy yaqanee wiin we boo xaye a jega wa maad na mbi'an ndaa koy fi'tatan neete fi'toogeena naxa saax nuun kaa koy a jega wee andoona yee boo xaye nama reɗ reɗ tee naaga maad maad tena ñoowtaayo to xaye nqaƴee ke paap dena mbiyoogna ke Mame dena mbiyoogna yaam koy Djiby ka layel ee dup le o anditel o ruusangaan waaga xamel yagkoy fat i mbexey boo a tup a keene a nqaƴa den na qoox in layatirong keene ndaa a jega wa andoona yee ni'irong sax no kaaf ka de sugina machine na ndaa a mbaaga sax o ndet marcher a njik kaaf a ngar a nduuf ka den kaaf kaaga jikoona marcher faa xar wooronge kaaf fagna yo a mbaaga xa ñis a xe mbuɗ to andidkino o duufangaan saxkee we o qol le mi kaa miir yala bar koy a soɓe o ndeɓanoongof duufik'u we xa koor axe mbee a tuup kaa de mbi'na o goor ole mi tracer o qol la dararal a yonga ƴufna pis ne to fadiro no qol la de ga'iro yee goor ole ƴufna pis ne ga'iro yee goor oxe xawa o faam ole xa ɗong te cak cak naa xa'aa ko lay xalatof rek so wo ba ke fi'oona damino wecaano andiro yee mi fene ax ke duufnorikuuma o goor ole mi kam jiku'un marcher Diouroup mbaa Niakhar ax keene a waaga ref ee ndeysaan o yaal barke o nan nene Coly Ndong ` andoona yee ndapum na fagna te dukeerna yoo ta soogo sugnin a jikwiidin kaaf kene a mbuɗat da nduufkel mbaagee sax soo o jamban o goor ole to waalay wo ba' no goor ole wo' jik kaaf ke soo cooɗo goor ole ye duufki kaaga ka jega nda yit kene na jega ndeysaan o goor ole ref o jaakeer ola andoona ye a woorange' o xene mat a paƴa adwananga o koŋko le waagee xorlu kaaga o cooxin ee duufki ta ret a yonga tarara o ndeɓum a ɗoxaa nan fadi pis ne te ñaaƴ ñofi pul ñofandi ka i ndeta nangam kaa ñofi waay baa diwiina eeto mayiɗa in pis ne xurura rek a soɓaa a paƴ ake fop owey adwana o koŋko le o koŋko leene a paƴa keene den naa ndooka kaaf keene a mbadanga boo na tet ala a yaoɗanga machine le kaaf ke njumu ma fop ndeysaan o goor ole ande no keene tig de ten o mat ka bugo o ñof o pare rek bo a dabik waana andoona yee kaa mbi'aa ndax xa pilibama layel mbind na weeke mbutbala weeke ndeysaan xaƴa awaa ref o goor ola andoona yee a mera warga no njel ben xelum a ref no warga fa yoor yoor fa pin ka a fiyangaan o qol la gar a sax a sax caq nene na layel njeqam naar leek leek o ga' maana dup ñaaƴ bo dup ga'katiro ngaaf a dako ga' maana xa yas xa ɗak xa saxu sooko koy kaaf keene fop saxit tet ale Kaaga kaa jegaa tadkandeer ke a ref ta ref ee regler feen koŋko le faaxee o koŋko le kaa cof rokee pod ne te warna rok no lang ke kaaf ke naan faŋ tiiƭ ke sipun qol la a njilaa den o qolof saxkee o jambin o goor ole too waalay a soɓa yee a bolata ka refan o yoli faa refan o ten moƴan'ong o ret qol laa wo duufin tuup ale warna kene fop kaa ref ka andoona ye ka gadanwaa ndiig to Djiby a ref ka i ɓekteer na yiif i mbar koy o ngaƴtin a yiif ina paax a paax a paax xen ax ke wo ande kene mat kaafes kaa saxaduma ndiig ne yo a tuupa fad da sugel fi kee warona fi' oxe andoona yee a anda ne a tup a wataa a dam no machine ne de ndeta nduufik mbala book a soɓanga too ko saxid nena ndaan xaƴa katanof ci'irang o yong fo machine ne tarase'aa yoon fo o goor ole bo regler a nin boo tracer a tracer a tadak a naxaq o layin nee xoti koy machine ne naangi xora o koŋko le nangi ɗeeta ndax a paƴ adwanirang naayo ñaaƴna pis ne o ndang yaam a ñaaƴa maak ka taxa caq a gondatir kaaga fok i expliquer er no ten soo geenoox ma koy bata fi' a tracer podne fi'oona o naanga gat kaa boog o sogo gat nda keene foop roog waasanaam o ten Seen ka jeg we andoona yee a taylaan to koy xar sofu ndiig fat i ɗeet ke ndiiga ɓisiida ndiig oxey xeene nda ka i laya na qool la tadak sax ndaa calel ke kam ndiig fadee a qool a tadak Djiby o liɓagaan fop boo xayma'anoona roog o ndigil a qool la ɗaka ke rek o jalaa soo jal a qool la ɗaq ñaamin a qool xaɓaxay fa a qool la ɗak calel kum mbodu neen nene o ga'a weeke layena ye kaa njeg salaire ;fra nam weena ndambdinwaa oxu rabdinuna teen na qool a ɗak mbaa a tadak a naxaq soo lay ee jalkatiro ndabid n ne'wo fañat o rabdafulel bo o taar a qool xarɓaxay fo a tadak nam fo a ɗak o sadaxnook mbaa jegkatiro kaa ñoowtikoona fo koy nu o nqool fa waagna fod ndiig soom ref oxe andoona yee ten o jala fo ɓaslof a qool a ɗak je dis bien a qool a ɗak ndiig calelum a qool a ɗaqoo o nqool o lengo le a moofo sooko koy a qool xarɓaxay fa'a ɗaq wofo ɓaslof nen nu ñowa teen tedange'orano yo ɓasil ne koy kaa ref sax boo na muumeen ke yaam naar ngoor ne wo xumona xulang fee koo lokan gafaake ke mbeeto mbeet to no ndap neene xata a aara ke leeko leek oxa andoona yee ka fog no ɓasil ne to a ref o njaaƴ mbaa o njaƴeeru sax oxa yena na wo yeene of a jaɓ o watnanin teen coox na ten te ɓis to alors a qol a ɗak soom jalo keeea jag we andoona yee roog a waasaanaam o ten Sean roog ka barke'in ndiig den lool waaga jiku boo jiku ka fadna cunni xarɓeen ka jaɓkeerona lay kam no wiin sax tota xat naa aareerof soko koy limta fulim sax gooñ le andoona yee ten pis ke paal ke fo pambe ke leeko leek a mbar ñaam to fop na qool a ɗak a a jale koor oxe in o fog seereer fat i ndakniid a yiif in fat numtiid a yiif in no ndiig ande ndiig refee caaxaan mi koy koma caaxaan a mbagna keene fertuuma yem layaa me ba'es ka layoogu yee xar sofu ndiig kam ɗeetaqin a ɗelem oleene boo roog o ndigil ga'iim dara kaate waageena sofit ten taxu yit ŋastinum a jega jibu lakas kam ni'kaa no ndiig too i ŋastan ta ref xar ɗaak kene i ɓaxaa tafil mbind keeke ref soqi fee no pis ke mbaa xa paam axe mbaa naak ke i ngaƴin soxla'an no mbind ka roganda mbind too ɗond kaaga soxla'aan no mbind ndaa koy so soxla'elooyo no xa qol axe mene um layaa lay fa wo' ten yongum faak ten yongum xaye to roog a naa citaa o wod ten um yongkaa o feet fa a lakra buf suqi rek ɓaxik qol axa koo ga'aa oxa andoona yee a xaƴa o mbindum kaa fadna sarse xarɓeen ɗik suqi sa qicrel xa saaq xa ɗaq engrais ya seko fe wetna te engrais fee xay jikwel ta woorong o woore ke xaƴoona no mbind na no suqi ten moƴu xa saq xa ɓetaq engrais fuuf to xasirkaandee ñoxorkaandee jicoorkaandee fuxirkaanee menem layaa fo wo' xaye no radio um layaa ndaa oxu andoona yee maadan o waaga layaam ee maad'aanum menem layaa xaye kam fooge qicrel o saaku engrais mbaam xasrel ee xar tax jegiim engrais oxu mosna maad rek layi layiim koye neem o jikaa engrais ndaa refkee kaam xicoorkeel xam fexey daal bo suq'es xam ɓaxin a ɓaxa mucu ayib tasaartin ne waritna mbuus nu refna teen xam jilong doxong yit dayee no suq fee pis ke rew we kuu daa leel noo maax olaa took suq fa ɓaxan foofi yit muu andoona yee foof la warna ɓaxel loo took suq fa o ɓaxkeel a fiyangaan te fi' ke o toubab a xooyaa compos manam a fotin suq feene Djiby o ɓaxangaan no qol la wo' o xooxanga ma' te sutong o njiriñ waalay a kooma lu ɓaxoona qol la wo' suqi fee warna o kiin a ɓax engrais to suq fee wo' a refee ko topatorin ne waritna kuu ta sutna sut o sutin to ke na wo jegee jangaru fa leŋ jegee effet secondaire a ñaamel ke wo c' est naturel to a refanga engrais chimique chimique kaa layel ee chimique produit fuu ga'oona koy faaxee no wod fo ɓaal no kiin a jega o qoy mbind in Ngor a ñaaw Ngor Senghor o qoy mbind in fo Toubab jalaa mana Saly o toubab um oxe refna patron um a layin ee wo' koo jikaa engrais ta layine ii ta layin ee mbaa kaaf ke o yipan apres koo jikwan te jiku ee xa'aa kaa i ñaaman ta layin ee ba fiyat naaga o ɗeetanga bo ande kaaf kene den waro ñaam ba engrais a den we andoona yee koy koo bug o jikwaa den waagaa engrais a den me o toubab a xaaga faaxee Ngor te a me o toubab oxaa wo' faaxee yaam wee o jikukaa kaaf kaa kaa ñaamkan too wiin oo, a kom nu andoona yee koo engrais jaɓ o jiku teen jaɓi ñaam teen yaam pindeef ke o jikukan pindeef fo comme wo' a mbugaa o wod fo ɓaal ne bugtoona o wod fo'o ɓaal ke refna o loq o maak ole kañ o xeɗ ole ke ta refna ten refu yee o fexey bo baa xicrel baa jik engrais boog a waaganga jeg ndaa koy yit ndaa koy yit laŋ ke in a maasa o maas olaa andoona yee it suqi fa ɓor enranger e in i layanga to roog rek a tax pour me i ndefna o kiiin a saq pis kaa mbaaguuna o mbiyan suqi fa yoq faa ba ta waag o daaw kee ta warna o xoox fop yooɓee ndaa ke bugma o lay meene daal ten refu yee Djiby ba i ŋastat suqi ke in kam pind ke waalay roog Seen moof xicrel xa saaq xa ɗak engrais ɓaxkee jegoona suqi qol axaa wo' gar engrais fee fadanga o waaganga daaw o ande daawa o waagangee daaw o ande daawiim keene kam ɓekoogun kam fee rek yaam kaa fog fop no ke andoona yee kaa ta ñaaƴna ndiig ndaa no ke moƴma koy o saɗkina ten refu yee ax ke in fat i ɗekteen a yiif in xooxatna roog a fi' o jeg xa paam xa naxaq xa tadaq o waaganga xend xa ɗaq axe ax xendi den ax boo ta leeroonge me i njofaa ɓaataxama o saaku um jang ɓaateeraxama yit um ande jegaam ke warma jeg kaaf ke kiriko naangata saxada wo' o seereer baadoola to yakaar ngaaf ren yakaarin mbaan xendi no ax no qol le wo' o saxada ax ndaa boo fexey muk boo jikik kaaf ka andeerona maa da nqatna xa'aa wodee wodee to wooree to bilaay ne laytanma ajegtu a jega waa andoona yee ax ke de mbarna nduuf ka ndeta a njikkin no marcher kaa too xaƴa jegaam o maag oxa layna koy ee a reɗ'anga yee o xendanga ax o waago assurer yee kaaf keem xoox kaa mee i njofaa jegkee ɗuunduund e yaag a kend ax a jega njiriñ e ndaa koy o jil jil axof ngool ngool ngool yaqankee o xooxanga me'o jofaa kamo qol leene xana jeg ɗuunduund axa kaa jegaa kay waagee ñak ɗunduund ndaa koy kaa Mbagnick mosu gimoogu yee ax ke njileena yee baa ngool kaa njeg solo a paax ax cile kaa njeg solo o maages oxeene ndeysaan um simnan teen de passage ngora Mbounokh Sarr a sombeme e ten layoongaxam ee a kend ax ee caaxaan fi'anum ee ten daal e fat ta wooronge o naqanga ndap na rek xan o waag o sug naaga bo ndiik sax a faaxa ndaa koy mi mat kam ga'oogu axa nqendeel a nqendandel ba muc ayib leek leek ga'oogaa sax waa andoona yee gaa ɓeka nduuri xelaar kam fee a nqumtin o ten tig a tektu wene ɓekaa a ñaaƭ no ndeɓandong onga de andeeerna a nqumtin o ten tiga tektu bo xaye iyo sokoy a ɗagin took a ɗagin took manaam woxey sentuwa yee meem jofaa no we ndefna took ee no xooxoox we ten bugum o fog seereer kuu ta fi'ina Djiby ka jeg kee ta tekitna nanaa yeem layang ni'axong njoor ndan manaam seereer kaa lay e ngaaf o fud o ran fur manaam ke tekitna yee um waagangaan xeɗaam na roog kem xooxaa a ñaamel a ñaamtel o wod fo o ɓaal o fudo ran fur ten ref manaam o wod fo ɓaal kaaga a foga no kee njoor ne tektaa ndaa koy lakas kaay kam fa aussi xaƴa jarkee i ndoka kam maaga yiin fop daal Djiby keene no ke moƴna may fo no ke moƴna magin bugaam o rok teen refna ax keene ndaa yit bo xaye i ngaranga i laya nqedn ax ke i laya a tupooƭ ale ndaa ka duufna koy to xooxiro saxadkiro mbaa boog o nanga saxdaa xan o ñiru permaillable nan ne Dianda Mbandatin a mbi'aa Sengora weene njɓeerna a qooq duufo qol le boo ta xet fik koy a moƴ jaɓ fik a moƴ jaɓ xana figwo qol le boo ta xool xana ƴas pafid ke ndefna kam fee a dox kee andoona yee ten a seeɗu ndaa ey a qooq alaa a qooq waagee ref koy ndeer huit heure so vers dix heure o yiriid warga no mbind wee ref a qooq kaaga waagee ref a qooq o seereer ka xooxoogu bo a put a mbad ta futiidel a futu a wondu no yook kiran na ndaxar na qol laa baa ƴook a inwanga a ƴooklu o kiin a xirandwaa te dal mbaat sax ta eeto xirandu a dal wiin we ƴooklu win a inu i ndetanga koy bo kaaga jega tee yaam pis fa a sareet a nqew o xooxtakanga midi fadanga moƴ teen a may ineer u xumin pis ne wo futwiid no mbind ne futu boo ƴut yer warga fo sukarof dako waro xumin xirandook roog o roog kene yooɓata a yooɓata lool o qol le goɗ goɗ xan o retaa garaa to yegkino roog o ndigil o yaal oxe damta in de o yaal oxe damta in a paax paax a paax a paax ndaa ndeysaan mi daal kam foog ee xaƴa xa saaku maalo xe na inoora teeru kaa den tax bo i mbugo mbontoorataa ka farna na qooq ale in too roog kaa barke roog o ndigil kaa barke koy yaam ndeysaan o don a jof na koɓ mbind nu rokoona xaye leŋ ɗikandeer na roog o ndigil 'a njega o ɗeɓandoong onga fodanna den no taax kaa ta waag o ɗoftaa a xees xees o nqool o nqonu onguu refna ta sip o saaku maalo ndaa fat i and ee sip o saaku maalo laaga a ñootna de ndaa koy o saaku maalo le fogree fo o roon saaƈ ole laka mbañ gaci nqe fogree fogree yit fo alors a aaraa kaana njuɗeena a ɗokel baɗ nen tun axe jawel a diƴel pour kaaKalin we fo ɓaaɓaaxum we yaam a refanga in jaafat we moom gon roog i ñoowta e fat i and ee roog kaa fi'an a in mayu in paadoale in xooxoox boog Moussa Yangoum ale refee baadoole yee yaam baadoole ka ref gon la andoona yee kaa vulgaire ale o paal alee a xaadangang e kaa laye ki dafa baadoola ten tax bo ten daal o leŋ laykiran baadole ndaa daal <hesitation> to meene koy Djiby layanum a Moussa bo xij ndaa jaɓee ndaa o nananga baay doole manaam oxe na ñoowta doole um too koy o qoxoox doole um a ñoowta ndaa daal pour im moƴo mosan pour moƴo leeran in xooxoox we fat i and ee kaa jeg ke roog a ci'na in te ret koy sax boo na paɗax yaam xoox kaaf ke wo xoox a aaraa ke wo fo ne a qooq a ɗomitn so xeɗan boo ta xen o garit no mbind o mane mane inoor maana andiro fale um andiro gaare um nu simniranga simnir ne ñof o fag o o lay o tew oxe yee diƴaneen te ju'u mbaa diƴaneen te ñaktu ndeysaan ndew a ñof o siip no mbaawalaa a cokran saaƈ fo fo ñeex a gara diƴanin a layin ne kaay leek ndeysaan te ñaam ba pare ten o tew oxene mat o mat te reta xafanin foofi a gara gooknuwim te yer baa xeƴ soo wo o yaal mbind ne o layin ee a ndok ale xay waaga xaƴin sax fo a ndokof rekee ko tedaanga'aa a paɗax a roog a motu sik koo to no mam i nqotun no ke i ngooxna a soɓ'anga koyee o kenar oxeene nde roog waasanaam o ten Seen ka soɓ oxene nandna nena Ibou Ndoung a pec jire te ref oxa andoona yee kaa laye kee xooxuuma waagim o xeƴan teen no kenar mbaate refee ke ta xooxna ten deme'ooreeru neen o kenar xeƴee teen yaaga nam a saxit kaa bugo genar ndaa jegiro kenarir yiif le yeena a ndaa doole fe fodee neen fat i ngidma roog fat i ngidma roog in Seereer fat i ngidma sunu borom fat i lay in xooxoox sax dayee no seereer yaam mene o ga'a koy Djiby iyo fa lay fee a goɗa lool a tiyanama ndaa Djibou waaga wetana in ligne ne xaƴa bugna daawa in o composer na 772658428 iyo 772658428o daawa in no serveur vocale fee Diarere FM 102 point cinq frequence fee refu iyoo mene rek fo'o pog nuun xarit nuun o ndokoor ndaa o ɓiy ndaa yit o ndeɓ mbaa o maag no wene ndaan Diafate o Diarekh iyo ten refu fa nuun meeke no emission nuun nene na layel o ɗelem seereer soo o pogum Djiby Diouf a fod no machine ke taxna i ndaawa fa lay fee a paax ne warit na e njok a njal a paax Djiby iyo i laya yee kaa i mbamir fo ndiig ndiig a ref yaakaar in i mbar o ñaaxi teen alo Diarer FM Alo
alo
o pog oxe nu yaare jam
nu yaare jam waay
jam soom koy waay
keene Ndane Diafate to
iyo wala ten roog a dogalu anoo ye
mexey simnang a paax gidmang no kee o layaa
jaaɓaxong a paax waay yaa booy
miyo yaa xooyaan
a iyo yaa Xooyaan Seen, Xooyaan NJaay iyo Njaay ,Njaay
bo'o lay boo ni' o kores mene Ngor o Ndundoox
a i xop o kor wargarof koy sax <laughs> leya ndigil de Njaay
maxey xeɗana na nuun Radio le jof a paam
alaxuma amiin Njaay amiin Njaay
mof a leene mofona yaasam o moof teen mbaan
alaxuma amiin Njaay amiin Njaay
maxey simna Jaarer fop yakara Jaare fop
walay ndeysaan owey njaaɓang den fop Njaay
muum tolwa maxey n''a roog fo barke den
waalay ndeysaan
den fop
njoko njal a paax
mene boo *
waaw goore Njaay
bo a Sooɓeem
bo a sooɓeem
den tout maxey simna den
walay ndeysaan waaw goore Njaay
to wo mat o ngind mof kam saqin yaaga
jokonjal
yasam o yaal oxe damtong
amiin waay Njaay Amiin
yasam o yaal oxe damtong
amiin
ke layaa radio le fela lool a fela nanel
jokonjal a paax jokonjal
im buga ngaanga bug o xooy rek reseau fee fañaa
reseau fee fañaa ga'ano i njeglu
o simna naam a Djiby feene anderaxama o koreso
Djiby ndeysaan iyo a ref o korof to andirang wop yaag koy simano Diafale fo Ngor o NDoundokh boog
<laughs> kam lay'un meen kam bugin tee yaayu Cheikh a bugu
e yaayu Cheikh a bugu <laughs>
i layan ne
a nda Djiby yoo xa fiyong kaaga wee <laughs>
simnanam o ten a paax
xana oxey nanang a paax waay Ndiaye oxey nanang
mi refu Ya Marie ANgelique lay Djiby yee mi refu Ya Marie Angelique
Ya Marie ANgelique iyo iyo iyo inchaalah oxey nanang a paax Ndiaye oxey nanang
layme cungi bom simin o ɓees
iyo waay waaw goore Ndiaye jokonjal jarajef
njokonjal
iyo naaga yo yaay booy jerejef Ndiaye iyo oxaaga refu mere xoyaan Njaay o keefo maak oxe o Diareh alo Diareer FMm;fra alo alo nu yaare jam jam soom i kor oxe jam soom ano koy o koreso Diouf waay Sa Thiouma Diouf

Diouf Diouf iyo waay Diouf ndigil lo de Grand iyo walaay Diouf iyo

walaly ndeysaan laya ndigil de

te nduuduufin na walay ndeyasaan ga'ano a ƴaxaale 'a paañ ga'aano

wally iyo koy de walay Diouf keene fop oxey kam fee

o fi'in daax waaw goore waay iyo

sug waaw goore waay

iyo koy walay Diouf ndigil

walahi waagiran ndeysaan

waaw goore waay

a fañ o uup kaaf ke a fañ o duq a paƴ ake

walaay ndigil Diouf

roog o ndigil jokonjal a woda Diouf walay in moƴu content jerejef Diouf jerejef jokonjal fop a nanang Diouf iyo yaasam roog a rabdong o xaaga refu grand SA Thiouma Diouf mana Koɓosikim ngir wana paax fo o teem nqeɗanan jam fo ɓaslum roog a yoq o wod ole fo o waag ole fo o yeg ole no barke no tuleeerum Khamad njokonjal Diouf iyo alo Diarer FM alo
alo
alo nu yaare jam
Ndane
i
Diawar na fi'o waay
maxey simata o roog o yaal a paax
mi koy andaam ee fa layes fop pour um dawong soom telephone
iyo
mi Birima Ndiack faye
wo Birima
Diang faye o Njongoloor
o Ndiongolor i yo Birima Ndiak Faye iyo Bab Birima
kam
`iyo
um laya den ne bugaam o and koy a Ndane
iyo xayo andaam a felanga roog
parce que o elew o elewof
i o elewes
o elewof refum de Ndane ku'o layaa
i <laughs>
fa layof soom um nangilwaa Ndane
ga'aano waaw goore waay Faye
bilaay walaay
jokonjal waay Faye
ko nan a seereer and a sereer <laughs>
jookonjal
to o jangnitaa a seereer
jokonjal Faye jokonjal a paax
bilay walay kam bugong koy yaam keene koy
jokonjal waay jokonjal iyo jokonjal yaasam o yaal oxe rabid
ga'a keene o ne 'a koy Ndane
iyoo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
iyoo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
i
maac fo pooɗ
ii maac fo pooɗ axa
i yaaga o ndeɓandoong o ret koy boo xij
iyo
yaaga koy
<hesitation> <hesitation> `
ka goɗ'atiim teen yaam a cang ale
ga'ano a cang ale iyo
mbind abe re'um
a iyo mbind labe
mbind labe Fatick soo ret Dakar
Dackar a tres bien
kene xaƴataxam koy
iyo
a qooq ale
iyo
ndaa keene laya fop
i
a ndigil lo
walay Faye ndigil
cosaan a jeg'a de
naaga yo o ngidim roog
ndiiki koy andiim nem fi'ka yaam ngoor ke we na mbi'aa emission ke fop
i
kam layaa dene laamtanaam moo a Ndane numero um
iyo insaaala iyo
kaa felaam trop
iyo apres xa a felanga roog xan i ndaawir
iyo wala
technicien fee xota numero ne wo' apres xam xooyong
iyo o xeene ref numero es
jokonjal a paax Youssou Sarr au promotionnaire de classe seo Njongoloor
Youssou o maages o
a iyo insaala
Youssou Faye o maak soo
iyoo waaw goor a felanga roog xan i andir Faye iyo jokonjal jokonjal a paax o xaaga ref Birima Ndiak Faye a xooytitoogu o Njongolor ten no i ngidman a paax to yakarin nqenɗanan o xuuɗ alo Diare FM alo alo aw o xaaga ɓostooxa o xaaga ɓostooxa o ɓaak ola ɓostuwaan ndeysaan um laya o fog ole fop ee gidma fop rek ndeysaan o kiin mbindee xooxum a lembe o kiin waree waag o layaa bo a faq ngangum ndaa yit o kiin warea waag o fi'a bo a fak ngangum yaam fop no katan roogo te ref o jeg olaa te ref o waag olaa te ref o and olaa fop na roog a xatu um jeganga to Djiby jegee baam yaftin o ten alo Diarer Fm alo reseau faa yo de reseau faa yo de a reta de iyo o xaaga ɓostuwa im andanga to Djiby andee fat um andnoorin to fañ o yaftin o ten um saqanga to Djiby saqee fat um dimle in to fañ o weej likin mbaa um yaftin o ten alo Diarer Fm alo
aloo
i nu yaare jam
alo
i
nuun way no jam
jam soom ano koy fo ma xooytitaa
ano Diawat
i koor exe nam
alo
alo wi maxey nanang a paax
reseau fee i yaare jam
jam soom kay ano koy
jam rek um ndila \
jam fa ɓor bata yoq
o ni'el Mamecor Thiaw o a gen nene o Ñeles
a Grand Mamecor Thiaw waay Thiaw
andaam mee koy i i merirong ndaa xee
me ref ref Omar <laughs>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
i naaga yo de Thiaw andaxonga paax a paax sax Thiaw
andee mosiim o xoyit no radio le de ndaa wax deg o theme ole wo xaye kaa fog no we andoona yee ka yo'naa den
i waay Thiaw njokonjal a paax Thiaw i
i kaa xotna no ndiig wax deg fa yala miyo mat kaa andeiim dara
walaay ndeysaan